Ot man ma rangi wiye tye mubedo ma kwar ni kun yataria tye ki i wiye-ni med ki dyebarne malac kun yen tye acel acel nenone mwonya atika ki i ngeye tye cere ma obedo alum alum kabedo man ber mwonya dok mit.

Ngat man tye ka kiro lalony cing makiyubo niwok ki i kom kongo lalony cing man tye konyo me kwanyo ki neko kudi manongo tye i cing in wek cingi odong nongo maleng ngati eni oruko kor bongo matye kala macol, ngatte tye munu.

Dyangi magi ma tungi boco atika ni gitye ma gucung i teng gudo i teng dugu lum tye ma pol adada med ki yen madongo dyangi magi rangi komgi tye ma obedo kwalalwala mukene tye otabu obedo taratara.

Lwak magi gitye ka myelo myel me tekwaro kun gitye ka wer ki lelo mon aryo gitye ma gitye ka goyo bul kun gitye ma gucung gurye rek acel ki i ngegi tye yen ma gudongo ma komgi obedo alumalum.

Nyig yen man madit matye ka en tye matye rangi ma obedo alum alum, kicibo gin aryo med ki nyig yen magitye ki nge ma rangi gi obedo makwar, tye man magimwonya atika, kun gin kikonyo dano ki macam pire tek ada.

Ngat man tye ma tye ka lwoko cing ki pii ngat man ma oruko bongo ma obedo colcol-li tye ka lwoko cinge cingwa pire tek ni omyero walwok pien jami ma cingawa mako dwong weko kelo two i kom wan dano pire tek kare ducu myero walwok cingwa tyen ki tyen.

munu man ma obyelo lamak cal ingute kun onyongo piny ka tye ka pwonyo latin ma tidi kit ma kimako kwede ki cal latin man bene en onyongo inget munu kun keto wange igin lamak cal enoni man gin ma pire tek mada ka lutino ma megwa bene pwonyo lakodi tic ma kiti enini weko gin i anyim bene gibedo dano ma miyo ma pirgi bedo tek i kin wan weng.

Dul pa lyeci man ma rangi komgi tye macol col gittye idi bar idi bunga man ma yen tye ki ingegi ma gitye aluma lum pinge tye pol nenone mwonya mada.

Kic man tye ka camo cwiny atura man ma rangi kome tye mubedo alumalum kony pa atura bot kic tye madit adada pien kic nongo jamia ma weko en yubo ki moo ma mege ki bene atura bene nongo kony ki bot kic pien kic kobo jami mogo ma i kom en wek en bene iyub ki nyig en.

Lamego man tye I cuk ka ma ki Cato itye nyig yen ma padi padi ma ikine tye iye nacinaci lamego man oruku camungeye i use ki bene oruku roc I cinge umako koc icinge en bene oruku kor bongo ma nenone munya mada

Rii man tye ocung idye bunga enini kun lawote acel tye ka camo pot yen ma tye alumalum dye bunga man tye i dye bar yen ma iye tye acel acel komgi tye alum alum ma kmgi yot.

Nam man dit atika kun ki idyere pii tye ka twagge ma nen calo bwoyo got bene tye idye nam man odi tye ki iteng pii cere madit got ma wiye okwone ma obedo alumalum ki yadi maboco adada tye itenge neno kabedo man mwonya adada.

Nam man tye nam madit adada ki teng nam man tye odi ma kicweyogi magitye gurofa piki piki tye ma kijengo ibut nam man kun dano tye ma gitye idog nam kun jo mukene tye ka kwang bene i iye.

Winyi man rangi komgi tye ma buruburu med ki ma tatata dogi tye ma boco ki lwongogi ni karole nenogi mwonya mada i ngegi tye yadi ma kala komgi tye ma alumalum.

Mego man ma oboyo wiye kun umako kwerine tye ka doyo cam ma mege-ni tye ka tiyo tic ma pire tek adada poto man ma jimi mi iye tye alum alum kun yadi tye ki ingeye yadi mudongo maboco gang bene ti nen ki cen ti kama ber mada

Raa man magidwong ni gitye ma gitye ka oyo ceng ki ilak nget pi kun pi man tye pi madit kitenge ki tung cel tye yen kacel ki wi do ma rangi gi tye alum alum

Poto man ma tye alum alum-ni wit cam ma iye man tye ma neno mwonya madada kun ki i teng poto tung cel tye yen ma gitye ma bene tye alumalum pole tye ma tye polpol nenone mitmit mo.

Gang bedo man tye ma mwonya atika ot ma iyeni obedo gurofa wiye tye ma obedo rangi macol yat bene tye ma kipito ki i ngete ot man neno mwonya atika.

Kic tye idye ature ma rangi ne onen makwar kic man tye ka camo cwiny atura, atura kono konyo kic weko kic yubo ki moogi ki bene en ki konyo ature weko atura turu dok bene nyako nyig kodi

Mutoka tye madwong adada kun gucanne acana ma gitye ka kuru luwot ma gibino giito gicito i kabedo mapadipadi dano bene tye madwong adada i kin mutoka magi jo mukene gitye ma gubino i dye boma man jo muken epud gicito ka yenyo mutoka wek gicit ka ma nongo gitye ka wot iye.

Nyang man tye ma ongamo doge kun tye i teng pii piine tye ma leng atika i teng pii tye godi ma lum odongo i ngetgi nenogi mwonya adada.

Kic man tye nen mwonya atika kic mantye ka camo ature eni kun kic mito atura atura bene mito kic jo aryoni weng gitye gitic ma gitiyo ma keni keni kun nongo ngat acel konyo lawote wek en enong ngo ma en emito lawote bene konye wek en enong ngo ma en emito